Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka ohashi longithwa oku landa oompumbwe noshowo oku futa ngaashi oosikola niipangelo wo.

Ombaanga ya Windhoek oyo yimwe yomo mbaanga dha tseyika nawa mo Namibia, hayi gandja ekwatho lyopashimaliwa yotayi kwathele oshigwana shipungile iimaliwa yasho pamikalo gwa gamenwa kookalya mupombo.

Aantu oyendji ohaye ya koondoolopa okukonga iipumbiwa yawo yayoolokathana. Uunene tuu mboka haya kala komukunda oshoka kakuna oositola.

Pomahala ogendji gomainyanyudho ohapu kala iipundi niitaafula yahongwa miiti nenge miipilangi. Opo aatalelipo hayakuutumba yo taya inyanyudha.

MoNamibia omuna oositola odhindji dhayoolokathana ndhoka hadhi landitha iinima ngaashi iizalomwa, iikulya noshowo iikunwa. Aantu mboka yeli komikunda ohayeya okwiikongela iinima yayo koostola dhoko ndoolopa.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali, puna iimaliwa yomafo naambyoka iikukutu. Ohayi longithwa oku landa oompumbwe dha yoolokathana noshowo oku futa ngaashi oosikola.

Namibia okuna iimaliwa yomafo, naambyoka iikukutu, yayoolokathana, yili momwaalu gwayolokathana, ngaashi omilongo mbali, omulongo, ethele, nomathele gaali.

Aantu oyendji moongeshefa dhawo ohaya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iikutu, iikulya, iilongitho nayilwe oyindji yindji.

Ombaanga yopamuthika gopombanda otayi gandja omapandulo kaasindani yatatu mboka yali ya sindana oshimaliwa shontumba.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni, ohayi faathanitha oondando dhokulanditha nenge dhokulanda, opo uuna aakwashigwana taya ka talela po kiilongo oye shi oondando dhiinima.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni ohayi faathanitha oondando dhokulanda nenge dhokulanditha. Opo oshigwana shi tseye oondando uuna tashi ka talelapo kiilongo hoka.

Ombaanga yoStandard Bank oya li yi na ethigathano moka aasindani yatatu yi isindanene iimaliwa yoongushu dha yoolokathana.

Longitha okakalata koye kombaanga wu ilandele eshina lyokuninga okolothiwa lyoka lya li lina oodola dhaNamibia omayovi ga hamano omathele omugoyi nomugoyi. Ihe ngaashingeyi olina ashike omayovi gahamano ethele nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yaVenduka ohayi kala yi na ethigathano mesiku lyoomeme, moka aasindani yatatu haya isindanene uutekete wooN$ 1000.

Pomahala gamwe goma talelepo ohapu kala pu na iipundi niitaafula yi li pondje yo opalekwa nawa yo oya hongwa miipilangi nenge miiti.

Momagumbo ogendji gomoondoolopa, ano momagumbo goshinanena ohamu kala oosikopa noshowo iipundi ya hongwa miipilangi. Ohamu kala woo ooradio dhomuzizimba.

Momagumbo gopashinanena, ano omagumbo gomoondolopa ohamu kala uutaafula nuupundi wopamuthika gopombanda. Ohawu kala nduno mehala hali ithanwa oseti, moka aanegumbo haya vulu okuvululukwa po.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dha simana monkalamweyo yomuntu. Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyi na wo iimaliwa yomaludhi ga yoolokathana, ongele opo ku tala nenge omomgushu.

Omahala ongendji gomainyanyudho, oha pu kala pena uupundi nuutafula, nosho wo uundambo womeya wokumbwinda, ano nuuna aatalelipo ta yeya oku talelapo, oha ya kala nduno mpoka ta ya inyanyudha.

Aanru oyendji oyena omaunongo ga yoolokathana, yamwe ohaya hongo iinima miipilangi ngaashi iipundi, iitafula, oosikopa nayilwe yomaludhi gi ili nogi ili.

Omagumbo ogendji gopashinanena ano momagumbo gomoondolopa omuna ehala hali ithanwa oseti. Moka muna oradio yomuzizimba noshowo uupundi noosikopa ya hongwa miipilangi.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yomuntu kehe ohayi longithwa okulanda oopumbwe dhayoolokathana, ohayi longithwa wo okufuta ngaashi oosikola dhaanona nenge iipangelo.

Ombaanga ya Venduka momasiku sho gali ga heyali ga Mai omayovi gaali nomilongo mbali na ga ne, oya li ya gandja ekwatho lyopashimaliwa kehangano ndoka hali kwashilipaleke omaudhano.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa komahangano ga yoolokathana. Nosho woo kayilongi mboka yahala oku tsikila lyopombana.

Ombaanga yavenduka, oyina wo omukalo gwopangodhi, tovulu okutuma oshimaliwa komuntu iilile, kashishi owala ngele toyi kombaanga kookwene.

Ombaanga yaVenduka oya li yina uudhano waakiintu, okudhana ano o'chess' momadiku sho ga li 11 Desemba 2023. Sha ningilwa koshiputudhilo shopombanda sha UNAM.

Ombaanga yedhina Nedbank otayi hiya oshigwana shi kuthe ombinga methigathano lyokutondoka lyookilometa omulongo nomukuthimbinga kehe ota futu N$ 350, opo a vule okukutha ombinga.

Iimaliwa oyi li pamaludhi ga yoolokathana unene kiilongo niilongo. Ohaku kala kwa thanekwa aaleli yoshilongo shoka osho woo iinamwenyo hayi adhika moshilongo shoka.

Ombaanga yotango yopashigwana olundji ohayi kunkilile aakwashigwana opo ya ikaleke kokule nuuyelele mboka kawu li mondjila, ano kaya ninge oshihakanwa kookalyamupombo.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia. Ohayi kwathele oshigwana uuna sha pumbwa ekwatho lyopashimaliwa, tayi gandja omikuli.

Aantu oye na omaunongo ga yoolokathana. Yamwe ohaya hongo iipundi noshowo iitaafula miipilangi nenge miiti, opo ya wape oku ka landitha ya wape oku imonena mo iiyemo.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile oshigwana opo shi wape okulongitha omukalo gopashinanena ngoka taya longitha owala oongodhi dhawo mokunana nokutuma iimaliwa.

Momagumbo gopashinanena ano momagumbo gomoondolopa oha mu kala ehala hali ithanwa oseti moka hamu kala omatyofa noshowo uutafula wulwe oha mu kala wo ooradio dhomizizimbe.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na omawuwanawa ogendji unene kaakulupe mboka ye li moomvula dhopenzela, oshoka ihaya nanwa we iihohela.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali. Opuna iimaliwa mbyoka iikukutu na mbyoka yomafo. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yolokathana.

Aantu oombinga noombinga, oye na omaunongo ga yoolokathana .Yamwe ohaya hongo iinima miiti nenge miipilangi ngaashi iipundi, iitaafula nenge oosikopa.

Aantu oyendji oye na omaunongo ga yoolokathana yamwe oha ya hongo iipundi, iitafula noshowo oosikopa dhiiti nenge miipilangi noha ya vulu okwiimonena iiyemo.

Ombanga yaVenduka, ohayi fala omayakulo komahala ga yoolokathana unene kiiputudhilo yopombanda, opo yaka gandje uuyelele kombinga yombanga yawo kaanasikola.

Ombaanga yotango yopashigwana, oha yi gandja omikuli kaakwashigwana opo ya vule okumona ekwatho lyopashimaliwa meendelelo, uuna sha pumbiwa.

Iimaliwa oya yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yi ili noyi ili, ohaku thanekwa aaleli yiilongo ya yoolokathana noshowo iimeno niinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana.

Aantu oyendji monena oyena oongeshefa dhawo yo yene moka haya iilongele iimaliwa yawo yo yene, taya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili, ngaashi iizalomwa, iikulya nayilwe oyindji.

Aantu oyendji mongashingeyi oya pyokoka mokuninga uunafalama, yamwe ohaya kunu iiyimati nosho woo iikwamboga moofaalama dhawo ngaashi omayaapula, omalemune nayilwe oyindji.

Ombaanga yoStandrd ohayi fala omayakulo pomahala ga yoolokathana opo wo aanilonga ya ka gandje uuyelele kombinga yombaanga yankene aakwashigwana yena okulongitha ombaanga ndjoka.

Oombanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga dhatseyika nawa muuyuni ohayi gandja ekwatho lopashimaliwa kaakwashigwana osho woo okuyakwathela okupungula iimaliwa yawo.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa kaa kwashigwana, nokuya kwathela woo oku pungula iimaliwa yawo. Kuuyelele owundji ya dhengela konomola yawo 061306081.

Aantu oyendji ohaya ilongele kuyo yene, ano haya hongo iinima ya yoolokathana miipilangi ngaadhi, iipundi, iitafula oosikopa nayilwe oyindji.

Ombaanga yavenduka ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa, omikuli koshigwana opo shi wape okwii kwathele. Ohayi gandja woo uuyelele kaa kwashigwana uuna ya pumbwa oku pungula iimaliwa yawo.

Ombaanga yaNedbank ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa ko ma hangano nosho wo koohandimwe, ohayi kwathele woo oshigwana oku pungula iimaliwa yasho pamukalo gwa gamenwa.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyi na iimaliwa ya yoolokathana woo, kiimaliwa oha ku thanekwa omagumbo go pashigwana go miilongo yi ili no yi ili nenge aaleli yiilongo.

Ombaanga yaVenduka momasiku sho ga li 27 Febuluali 2026 oya gandja oshimaliwa kehangano lyedhina Namibia Volleyball Federation.

Momagumbo gopashinanena nenge pomahala gomainyanyudho oha mu kala uusikopa noshowo iipundi, nenge iitafula ya honga miiti noshowo miipilangi.

Iipundi niitaafula mbyoka ya hongwa miipilangi ohayi adhika momagumbo unene gopashinanena nenge moombelewa. Ohamu adhika wo iipundi yomatyofa.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana, opo wi ilandele owili yoye yokoshikesho ndjoka ya li yi na N$ 10 199, ihe ngaashingeyi oyi na owala N$ 9 699.

Iimaliwa oya yoolokathana kiilonga niilongo kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayolokathana pakutala nosho woo mongushu. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhi ili nodhi ili.

Ombaanga yaVenduka oyali tayi gandja omapandulo komusindani gwawo ngoka a za koKarasburg, gwedhina Veronica Hill.

Ombaanga yedhina Nedbank ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa unene kaayilongi yokiiputudhilo yopombanda mboka ya hala oku igwedhela ko keilongo lyawo.

Ombaanga yotango yopashigwana ihayi gandja ashike omikuli nokugandja ekwatho lyopashimaliwa ashike ohayi kwathele wo aanafalama uuna ya pumbwa oshimaliwa shomeendelelo okulanda iimuna yawo.

Aantu oyedji mongashingeyi oye na oongeshefa dhawo yene moka haya landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi iizalomwa, iikulya, iilongitho nayilwe oyindji.

Iimaliwa oya yoolokathana koshilongo kehe. Kiimaliwa ohaku thanekwa aaleli yiilongo ya yoolokatha, nosho wo iinamwenyo yomaludhi giili nogiili.

Ombaanga yaNedbank otayi kunkilile oshigwana, opo shiika leke kokule noku gandja oonomola dhawo dhombaanga dho pawumwene kooka lyamupombo oshoka yo ihaya pula nande onomola yoye yombaanga.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aakwashigwana opo yikaleke kokule nuuyelele wapuka ano kookalyapombo, uuna wahala okupula uuyelele owundji yadhengela konomola yawo 0612992222.

Ombaanga yaVenduka oyali ya kwashilipaleke uudhano hawu ithanwa oChess, momasiku sho gali omugoyi sigo omulongo gaMaalitsa, omayovi gaali nomilongo mbalinane, sha ningilwa moWindhoek Gymnasium.

Momagumbo ogendji gopashinanena ano momagumbo gomoondolapa, ohamu adhika iinima ya hongwa miiti nenge miipilangi. Ngaashi iipundi, iitafula noosikopa.

Ombaanga yaNedbank oya li tayi gandja omapandulo ,komusindani gwawo Mathew Angul, ngoka a li i isindanene okambamba koku landa iinima.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala iipundi yomatyofa , yalongekidhwa nawa pamuthika gopombanda . Opo nduno hamu kala aayenda uuna tayeya oku talelapo.

Aantu oyena omaunongo gayoolokathana, yamwe ohaya hongo iinima miipilangi nenge miiti ngaashi iipundi, iitafuula noshowo oosikopa.

Aantu oyendji oyena oongeshefa dhawo yene, ano haya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili, ngaashi iizalomwa, iikulya, iilongithomwa yimwe wo ngaashi oothewa nomagadhi.

Ombaanga yedhina Nedbank, ohayi kwathele aakwashigwana omikuli nenge ekwatho lyopashimaliwa lyomehendelelo. Uuna wapumbwa uuyelele, dhengela konomola 0819592222

Iilongo ya yoolokathana muuyuni ano uunene muAfrcica ohayi faathanitha oondando dhawo ngele odho ku landa nenge dhoku landitha, opo aakwashigwana ya wape oku shiwa oondando.

Aantu oha yazi komahala gayo lokathana ta yeya kodoolopa okulanda iinima yawo mositola, yayo lokathana ngaashi iikulya, iikunwa, iilongitho nayilwe oyindji.

Ombaanga yedhina Standard Bank oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moNamibia. Ohayi gandja omikuli kaakwashigwana. Yo ohayi kwathele aakwashigwana ya pungule iimaliwa yawo .

Momagumbo ogendji gomoondolopa ohamu kala iipundi yomatyofa yalongekidhwa nawa. Uuna aanegumbo taya thuwa po oko haya kuutumba.

Ombaanga yopamuthika gopombanda, ano oStandard Bank otayi tseyithile oshigwana shi ikaleke kokule no mauyelele ngoka kaageli mondjila, ano tageetithwa kuutekinolohi.

Aantu yamwe unene mboka yeli komikunda, oha yeya okulanda iipumbiwa yawo koondolopa hoka kuna oositola hadhi landitha iinima ya yoolokathana, oshoka, komikunda kakuna oositola.

Ombaanga yoStandard oya li ya gandja oshimaliwa kehangano lyedhina FAWENA, momasiku sho kwali omilongo ndatu gaJuni omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Ositola yedhina Avo ohayi landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi oongodhi nayilwe woo yagwedhwapo yi ili no yi ili.

Ombaanga yedhina NEDBANK otayi nkunkilile oshigwana opo shi ikaleke kokule nomauyelele kaage li mondjila ano yi ikaleke kokule nookalyamupombo.

Ilandela oRadio yoye yomuzizimbe tolongitha oka kalata koye kombanga yotango yopashigwana. Oradio okwali yina 10999 ihe ngashingeyi ondando oya kuluka yina owala 10499.

Aantu oyena omaunongo gasimana . Yamwe ohaya ilongele kuyoyene, taya hongo iinima ngaashi iipundi, iitaafula noshowoo oosikopa miiti nenge miipilangi.

Aantu oyendji mboka yeli komahala gokuushayi , ohaye ya koondoolopa okukonga iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa noshowoo iikulya, oshoka komikunda kakuna oositola.

Momagumbo ogendji gopashinanena, ano momagumbo gomoondolopa , ohamu kala iipundi niitaafula ya hongwa miiti nosho woo miipilangi nohayi kala tayi monika nawa .

Iimaliwa oya simana monkalamweyo yomuntu kehe, ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana noshowo okufuta ngaashi oosikola, iipangelo, nayilwe wo ya gwedhwa po. Iimaliwaoya yoolokathana wo kiilongo niilongo.

Longitha okakalata koye kombaanga opo wi ilandele eshina lyoye lyokuyoga ndjoka lali lina oondola dha Namibia omayovi gahetatu omathele omilongo mugoyi nomugoyi ihe ngashingeyi olina owala oondola dha Namibia omayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Momagumbo ogendji gopashinana ohamu kala iitaafula niipundi yomatyofa, ya longekidha nawa pamuthika gopombanda, nuuna aatalelipo ye ya okutalelapo omo nduno ha ya kuutumba.

Iimaliwa oyo yimwe yoomompumbwe dha simana uunene monkalamwenyo komuntu kehe ohayi longithwa oku landa oompumbwe dha yoolokathana noshowo oku futa oosikola nenge iipangelo

Iimaliwa oya yoolokathana kiilongo niilongo kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yoolokathana hakukala nduno kwa thanekwa egumbo lyopashigwana lyoahilongo shoka nenge aaleli yomoshilongo shoka.

Ombaanga ya-Nedbank, oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moNamibia, olundji ohayi kwashilipaleke omaudhano ga yoolokathana, ngaashi okatanga kokoompadhi nenge omathigathano guu thanguthangu.

Aantu oyendji muuyuni oyena oongeshefa dha yoolokathana. Yamwe ohaya landitha iizalomwa, iikulya nosho woo oombete noosikopa.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni, ohayi eta oondando dhawo dhokulanditha nenge dhokulanda palwe. Taye dhi faathanitha nduno opo oshigwana shiwape shikale shishi oondando.

Ombaanga ya Ned Bank ohayi gandja omikuli kaakwashigwana mboka ya pumbwa oshimaliwa sho mendelelo, ohayi gandjawo ekwatho kaakwashigwana opo ya pungule iimaliwa yawo.

Longitha okakalata koye kombaanga yopamuthika gopombanda ano o Standard Bank opo wu ilandele o sola yoye yoketango toyi landa ano mositola yedhina Mega tech.

Ombanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomombanga dhasimanekwa muuyuni. Ombanga ndjika ohayi kwathele oshigwana shi pungulale iimaliwa yasho pamukalo gwa gamenwa ko kalyamupombo.

Ombaanga ya Venduka oyina iitayi yombaanga moondoolopa dha yoolokathana, ngaashi mEenhana, mo Rehoboth, Outjo, Oshikango, Ondangwa osho wo kOmaruru.

Kehe oshilongo muuyuuni oshina iimaliwa yasho yayoolokathana kiikwawo. Kiimaliwa hoka ohaku thanekwa aaleli yoshilongo shoka nenge iimeno niinamwenyo yoshilongo shoka.

Iimaliwa oyo yimwa yomoompumbwe dhasimana monkalamwenyo yomuntu. Iimaliwa oya yoolokathana kiilongo niilongo oshoka kayina oondando dhithike pamwe.

Ombaanga yopamuthika gopombanda ano OStandard Bank ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa koohandimwe osho wo komahangano. Ohayi kwathele woo oshigwana okupungula iimaliwa yasho.

Ombaanga yedhina Nedbank ohayi kwashilipaleke omathigathano goku hinga uuthanguthangu. Aantu ohaya kutha ombinga methigathano ndyoka opo ya vule oku isindanena sha shontumba.

Iimaliwa ohayi longithwa moompumbwe dha yoolokathana, ngaashi mokulanda iipumbiwa nosho woo okufuta oosikola dhaanona nenge iipangelo yopaumwene.

Momagumbo ogendji gopashinanena oge a ookombitha ndhoka hadhi kala dhina uutemba wumwe wa hongwa nokuli miipilangi. Ohawu yogelwa nduno iiyaha.

Aantu oyena omawunongo gayoolokathana ohaya hongo iipundi, iitaafula noshowo oosikopa miiti nenge miipilangi.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni, oyina iimaliwa ya yoolokathanana wo, ongele opakutala, nenge omongushu. Kiimaliwa ohaku thaanekwa aaleli yiilongo ya yoolokathana wo.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena oongeshefa dhayo yene. Haya landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi iiikunwa, iikulya nosho wo iizalomwa.

Ombaanga yaVenduka oyina uushina wopondje mboka hawu longithwa kaakwashigwana opo yavule okunana iimaliwa komayalulilo gawo gombaanga. Ano ohawu endelele.

Oombanga yedhina NetBank ohayi kwashilipaleke omawudhano gaanulema, haya kutha ombinga momawudhano ga yoolokathana otaya vulu wo okwiisindanena sha shontumba.

Ombaanga yedhina Nedbank ohayi kwashilipaleke omaudhano gaagundjuka ga yoolokathana ngaashi okatanga kokoompadhi, konete nayilwe oyindji.

Momagumbo ogendji gomoondolopa ano mo magumbo gopashinanena, ohamu kala uupundi, uutafula nosho wo oosikopa dha hongwa miiti, na ohadhi monika nawa.

Momagumbo ogendji gomoOndolopa ano momagumbo gopa shinanena, ohamu kala uupundi nuutaafula wa hongwa miipilangi. Ohamu kala wo ooradio dhomi zizimba nosho wo uupoto woongala.

Ombaanga ya NedBank oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moNamibia, no yi na uushina wo pondje moka omuntu ho vulu okukanana ko oshimaliwa shoye komayalulilo gombaanga, nenge to ka tulako.

Aantu yamwe oyena omaunongo gayoolokathana uunene tuu mokuhonga iinima yomaludhi giili nogi ili , taahongo ano miipilangi noshowo miiti.

Iimaliwa oya yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yi ili noyi ili. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yoolokathana pakutala noshowo pangushu.

Ombaanga ya Venduka oya li yina ethigathano lyo kutondoka momasiku sho gali 20 Juli 2024 shali osoondaha.

Aantu oyendji oha yeya komahala gokoondolopa, oku konga iipumbiwa yawo ya yoolokathana oshoka ohaku kala oositola hadhi landitha iinima oyindji ngaashi iizalomwa nenge iikulya.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe oshoka ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhayoolokathana noshowo okufuta ngaashi oosikola niipangelo yopaumwene.

Iilongo yi ili no yi ili muuyuni ohayi faathanitha Oondando dhawo dhoku landitha nenge dhoku landa. Oshoka iinima ihayi landwa koondandoo dhafaathana miilongo kehe.

Iimaliwa oya yoolokathana koshilongo noshilongo moNamibia omuna iimaliwa yomafo oondola omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele nomathele gaali haku kala kwa thanekwa aaleli yoshilongo shaNamibia.

Moositola odhindji moNamibia ohamu landithwa iinima yomaludhi gayoolokathana ngaashi iikulya, iizalomwa, iilongitho nayilwe oyindji yayoolokathana.

Omagumbo ogendji gopashinanena ohamukala iipundi niitafula yopashinanena mbyoka yalongekidhwa nawa , nuuna aatalelipo tayeya oku talelapo nduno ohaakutumba nenge ohaalongitha iitaafula mbyoka.

MoNamibia omuna oositola dhomaludhi gayoolokathana hadhi landitha iilandithomwa yi ili noyi ili ngaashi, iikulya, iilongitho, iizalomwa nayilwe oyindji.

Aantu ohaya ilongele kuyo yene mongaashingeyi oshoka ohaya hongo iinima yili noyili miipilangi ngaashi osikopa, iitaafula, nosho woo iipundi.

Ombaanga yaWindhoek oya li ya kwashilipaleke omathigathano mokwiimba naasindani oya li PDK ngoka asindana epapa lyotango, miss Gideon ngoka asindana epapa etiyali noshowo Cazzy ngono asindana epapa etitatu.

Ombaanga yaNedbank oyali tayi halele omayambeko omuleli gwaNamibia omukiintu ngoka ayi koshipundi muMaalitsa gwedhina omundohotola Netumbo Nandi-Ndaitwah.

Ombaanga yaVenduka ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa koshigwana, ohayi kwathele wo oshigwana opo shivule okupungula iimaliwa yasho pamukalo gagamenwa.

Aantu oyena oongeshefa dhawo yoyene. Oha landitha iinima yomaludhi gayolokathana. Ngaashi iizalomwa, iikulya, iikunwa noshowo iilongitho.

Aantu mongashingeyi oya pyokoka moku honga iinima yi ili noyi ili miipilangi nenge miiti, ngaashi iitaafula, iipundi, oosikopa nayilwe oyindji.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala uutemba wokuyogela uuyaha, wumwe ohawu kala wahongwa miipilangi nenge miiti , ano aantu yena omaunongo gayoolokathana.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena oongeshefa dha yoolokathana haalanditha iinima yomaludhi giili nogiili ngaashi iikunwa, iikulya, iizalomwa noshowo iilongitho.

Iimaliwa oyili pamaludhi gayooloka shiikwatelela koshilongo kehe, kiimaliwa ohaku thaanekwa aaleli yayoolokathana, nosho woo iinamwenyo yomaludhi giili nogiili.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi n aomukalo gokulongitha pangodhi ano to vulu okutuma iimaliw anongodhi. Kashi shi owala ngele to yi kombaanga kokwene.

Momagumbo ogendji gopashinanena ohamukala ehala hali ithanwa oseti. Mehala muku ohamukala iipundi yomatyofa ya longekidhwa nawa nuuna aayenda ta yeya okutalelapo opo nduno haya kuutumba

Ombaanga ya Venduka oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa mo Namibia. Ohayi kwathele aakwashigwana ayehe haya popi omalaka omulongo nagatatu ga yoolokathana mo Namibia.

Landa okathanguthangu koye nuuna inogwanitha otovulu oku indila omukuli kombaanga yo Nedbank oshoka ohayi kwathele mboka yapumbwa oshimaliwa shomeendelelo

Aantu mongashingeyi ohaya ilongele kuyoyene yena oongeshefa dhayo yene moka haya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi, omiti, iizalomwa, iikulya nayilwe oyindji.

Aantu oyendji monena, ohaya fala iilandithomwa yawo koma hala gopa ipindi, moka haya landitha iinima yiili no yiili ngaashi iikulya nosho wo iizalomwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele oshigwana opo shi wape oku pungula iimaliwa yasho oshowo oku gandja omikuli, kuuyelele wa gwedhwa po ya dhengela konomola 0612992222.

Ombaanga yaVenduka ohayi tumu aaniilonga yawo pomahala ga yoolokathana opo ya vule oku ka gandja uuyelele koshigwana kombinga yombaanga yaVenduka.

Aantu oyendji ohaya ilongele kuyo yene. Oha ya hongo iinima miipilangi ya yoolokathana ngaashi iitaafula, iipundi, oosikopa nayilwe oyindji.

Oositola dhayoolokatha mo Namibia ohadhilandithaa iinima yayoolokathana woo ngaashi: iilongitho, iikulya, iizalomwa nayilwee oyindji yindji.

Iilongo yayoolokathana muuyuni oyina iimaliwa yayoolokathana wo. Kiimaliwa ohaku thanekwa nduno aaleli yoshilongo shoka nenge iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo shoka.

Ombaanga yavenduka oya li ya gandja oshimaliwa kehangano hali ithanwa Agra, momasiku sho gali gahamano gaNovemba, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Ombaanga yedhina Standard Bank kehe komumvo ohayi gandja omapapa, ano omapandulo, kaanilonga yawo mboka ya longa nawa, mo mukokomoko gomumvo.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele oshigwana okushipa ano omikuli, nuuna nduno wamono oshimaliwa oto keshifuta.

OmbaangabyaBank Windhoek oyi na omukal9 gwopangodhi ano to vulu oku tuma oshimaliwa komuntu gumwe i ili le to longitha ongodhi sho ohashi endelele nawa.

Pomahala ogendji gomayinyanyudho nenge momagumbo gopashinanena ohamu kala uupundi nuutaafula wa longekidhwa nawa pomuthika gwopombanda nuuna aatula tayeya oku talelapo opo haya kuutumba.

Ombaanga ya Nedbank oyimwe yomoombaanga, dha tseyika nawa moNamibia. Oha yi gandja omikuli kaakwashigwana, ano ha yi gandja ekwatho lyopashimaliwa.

Ombaanga Yotango Yopashigwana ohayi kala nomathigathano ga yoolokathana nomuAuguste 2024 omwa li aasindani yane mboka yi isindanene N$ 5000.

Iimaliwa oyo yimwe yomopumbwe dhasimana monkalamwenyo yomuntu kehe ohayi longithwa okufuta osikola nenge Iipangelo, no hayi longithwa wo okulanda opumbwe dhayoolokathana.

Iimaliwa oya yoolokathana oshilongo kehe. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yoolokathana mongushu nosho woo pakutala.

Momagumbo ogendji gopashinanena, ano momagumbo gomoondoolopa ohamu kala uutemba woku yogela iiyaha, wa hongwa miipilangi. Ohawu kala nduno tawu monika nawa.

Ombaanga yaVenduka oyali yina ethigathano lyoku matuka momasiku sho gali omilongo mbali ga juuli omayovi gaali nomilongombali nantano, naakuthimbinga oyali taya hiywa.

Aantu oye na omaunongo ga yoolokathana, unene ngele tashiya poku honga iipundi noshowo iitaafula miiti nenge miipilangi. Naashika ohashi monika nawa.

Aantu ohaya fala iilandithomwa yawo pomauliko gopayipindi, ohaya landitha iinima yomalundi gi ili nogi ili ngaashi, iikulya, iizalomwa, osho wo iilongitho.

Iimaliwa oyayoolokathana shiikwatelela kiilongo yi ili noyi ili, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ili noyi ili haku thanekwa nduno aaleli yoshilongo nenge iinamwenyo ombyoka hayi adhikwa moshilongo shoka.

Aantu oyendji monena ohaya ilongele kuyoyene yena oongeshefa dhawo yoyene haya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iizalomwa, iikulya, iilongitho nayimwe yomaludhi ga yoolokathana.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohaayi longele kuyo yene. Yamwe ohaya hongo iipundi, iitaafula, noshowo oosikopa miipilangi nenge miiti.

Moositola dhayoolokathana ohamu landithwa iinima oyo omaludhi gi ili nogi ili ngaashi iilongitho, iizalomwa ,iikulya nayilwe wo yomaludhi gi il nogi ili .

Aantu oyendji mongaashingeyi ohayi ilongele kuyo yene, ye na oongeshefa dhayo yene. Oha ya landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana , ngaash iizalomwa, iikulya nosho wo iilongitho.

Ombaanga yaStandard bank oyo yimwe yomombaanga dhatseyika nawa muuyuni. Ombaanga ndjika ohayi gandja eyakulo yoshimaliwa ongele okoohandimwe nenge okomahanfano ga yoolokathana.

Ombaanga ya Venduka oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moNamibia, ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa, ongele okomahangano nenge o kaa iilongi mboka ya hala okutsikila eilongo lawo lopombanda.

Ombaanga yaNedbank otayi kunkilile oshigwana shi ikaleke kokule nookalyamupombo mboka ha ya yugu aakwashigwana iimaliwa yawo. Uuna wa ndhindhilike ookalyamupombo ya dhengela konomola 0819592222.

Ombaanga yaWindhoek otayi gandja uuyelele kombinga ye longitho lyawo lyo mbaanga ano to longitha owala onomola yopangodhi, opo wu vule oku tala ondando yiimaliwa mbyoka yili komayalulilo gombaanga yoye.

Omahala goma yinyanyutho ohapu kala iipundi niitafula mbyoka yahongwa miiti nenge miipilangi yatulwapo nduuno yaningila aayenda mboka tayeya okutalelapo ehala ndoka.

Momagumbo unene gomoodoolopa ohamu kala muna oondunda dhokulala. Moondunda moka ohamu kala muna oombete dhopamuthika gopombanda ano dhopashinanena. Ohadhi kala dha longekidhwa dha yalwa nawa

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga dhatseyika nawa moNamibia. Ombaanga ndjika ohayi kwathele oshigwana opo shi vule okupungula iimaliwa yasho pamukalo gwa gamenwa.

Inda kositola yedhina iStore nena wuka ilandele ongodhi yoye yo iPhone 16, ano to longitha okakalata koye kombaanga okulanda ongodhi yoye.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dhomonkalamwenyo yomuntu dhasimana. Iilongo yi ili noyi ili muuyuni oyina iimaliwa yayoolokathana yamafo nenge mbyoka iikukutu.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moNamibia. Ohayi kwathele oshigwana okupungula iimaliwa yasho. Oto vulu ano okutumina omuntu oshimaliwa to longitha ongodhi yoye mwene kashishi owala ngele toyi kombaanga yoyene.

Ombaanga yaNedBank ohayi kwashilipaleke omaudhano gaanuulema ga yoolokathana. Nohayi gandja nduno omagano komusindani omunelago.

Aantu oyendji mongashingeyi, oyena oongeshefa dhawo yene, ano hayii longele kuyo yene. Taa landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi iizalomwa, iikulya , nayilwe wo oyindji.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni oyina woo iimaliwa yomaludhi ga yooloka. Kehe koshimaliwa oha ku shangwa edhina lyoshilongo shoka nosho woo ohaku thaanekwa aaleli yoshilongo shoka.

Oshimaliwa osho shimwe shomoompumbwe dhasimana mokunkalamwenyo komuntu. Iilongo yayoolokathana muuyuni oyina iimaliwa yayoolokathana, hoka haku thaanekwa aaleli yoshilongo shoka nenge iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo moka.

Iimaliwa oya yoolokathana kiilongo niilongo ya yoolokathana wo. Kehe koshimaliwa shoshilongo ohaku thanekwa nduno aaleli yoshilongo shoka nenge iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo shoka.

Iimaliwa oyina uuwanawa wayoolokathana unene tuu moonkalamwenyo dhaantu, ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhi ili nodhi ili nosho wo okufuta iinima ya yoolokathana.

Ombanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaga dha tseyika nawa moNamibia notayi gandja uuyelele wokulongitha ombanga yawo nuuna wu na omapulo ya dhengela konomola yawo ko 0612991200.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja uuyelele koshigwana. Ano ngoka wa hala oku ka tota okakalata koye hoka okangoli, ano kombinga yuuyelele owundji ya dhengela konomola onola, nohamano noyimwe, ombali, omugoyi, omugoyi, oohetatu ndatu nondatu.

Pomahala gomatalelepo momahala gomayinyanyudho ohamu kala uundama wokumbwinda. Wa nuninwa aatalelipo mboka ta yeya pehala mpoka okwiinyanyudhila.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima ya simana monkalamwenyo yomuntu. Iimaliwa oha yi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana noshowo okufuta iinima yomaludhi giili no giili.

Ombaanga yedhina Stardard oyimwe yomoombanga dhatseyika nawa moNamibia. Ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa kaayilongi nenge komahangano, nohayi kwathele natango oshigwana shi pungule iimaliwa yasho.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena omaunongo gayoolokathana unene tuu ngele tashi ya pokuhonga iipundi noshowoo uutaafula nuusikopa muutaafula nenge miipilangi.

Momagumbo ogendji gopashinanena, ano momagumbo go moondoolopa omu na ehala hali ithanwa oseti moka hamu kala omatyofa noshowo uupundi wulwe nuutaafula. Ehala ndika ohali kala aanegumbo uuna taya vululukwa po.

Momagumbo gopashinanena nenge pomahala go mayinyanyudho ohapu kala iipundi hayi ithanwa omatyofa. Iipundi mbyoka ohayi kala tayi monika nawa ya longwa pashinanena yo oyo pamuthika gwopombanda.

Aantu oyendji monena oyena oongeshefa dhawo yene ano ohaya ilongele ku yoyene. Ohaya landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi iikulya, iizalomwa nosho wo iikunwa.

Ombaanga yedhina Nedbank oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia. Oyina uushina wuli pondje yombaanga moka aakwashigwana haya ka tula iimaliwa komaalulilo goombanga dhawo.

Momagumbo ogendji gomoondoolopa ohamu kala oosikopa nosho iitafula ya hongwa miiti nenge miipilangi

Aantu oyendji mongashingeyi oyena omaunongo ga yoolokathana. Yamwe ohaya longo iipundi miiti nosho wo miipilangi. Ye teyi tula nduno pehala lyontumba taya landitha.

Ombaanga yaVenduka otayi kunkilile oshigwana shi ikaleke kokule nookalyamupombo. Oshoka yo kayina esiku yiku pule onomola yoye yombaanga yopaumwene. Uuna wa dhindhilike ayihe mbyoka ya dhengela konomola yawo onola nohamano noyimwe ombali omugoyi omugoyi yimwe mbali noonola mbali.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aakwashigwana yi ikaleke kokule noku gandja oonomola dhawo dhoombaanga koo kalyamupombo. Uuna wa ndhindhilike ookalyamupombo taye ku kengelele shilopota mbala kombaanga ano toya dhengele ko 061 2992222

Ombaanga yaVenduka oyimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia. Ohayi kala nduno yina ohungi. Moka aakuthimbinga okuza komahala ga yooloka taye ya okupaathana omayele nosho wo omadhiladhilo.

Aantu oyendji mongaashi ngeyi oyena oongeshefa dhawo yoyene hayi ilongele kuyoyene. Ohaya landitha iizalomwa yomaludhi ga yoolokathana ngaashi oohema, oombulukweya, oongaku nayilwe oyindji.

Aantu oyendji mongaashi ngeyi oyena oongeshefa dhawo moka hayi ilongele kuyoyene. Yena oositola dhawo taya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iizalomwa niikulya.

Ombaanga yaNedbank oyo yimwe yomoombanga dhatseyika nawa moNamibia. Ombaanga ndjika ohayi kwathele oshigwana okupungula iimaliwa yasho pamukalo gwa gamenwa.

Iimaliwa oya yoolokathana kiilongo niilongo, muuyuni. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yoolokathana, nohaku kala nduno kwa thaanekwa aaleli yoshilongo shoka.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe oshoka ohayi longithwa okulanda oompumbwe noshowoo okufuta iinima yayoolokathana ngaashi oosikola niipangelo wo.

Ombaanga ya NedBank oyali yi na ethigathano okuza mu Juli sigo omu Kotoba omayovi gaali nomilongo mbali nantano, moka aakuthimbinga yali ya longitha uukalata wawo okulanda iinima moositola e taya mono ompito yoku isindanene oodola dha Namibia omayovi gatano.